Abezempilakahle bagqugquzela umphakathi ukuthi uhambe uye esibhedlela. Uyethola impilakahle. Bayahlatshwa amainjekisheni, okuvikela, kokumemetheka komkhuhlahe oyabe ibuyile. lmikhuhlane efana laboCorona virus. Iyahlatsheowa esibhedlela.

Abelaphi bayavala amakhala bagqoke lasezandleni amagloves nxa belapha izigulane, lokhubkwenzelwa ukuthi kungamemetheki imikhuhlane esesibhedlela. Izigulane lazo ziyakhuthazwa ukuthi zigqoke ama maski

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ukuthi kumele uziphathe njani nxa usuthole ulomkhuhlane. Bayabhoda bemhlaba izigulane bayabe begqoke amamask ukwenzela ukuthi bengathathi imikhuhlane.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bageze izandla ngesepa. Lokhu kwenzelwa ukuthi kubulale amagcikwane asezandleni, umuntu angadla ukudla ngezandla ezilamagcikwane kuyambulalisa ngesisu.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ukuthi izandla zigeza njani babafundisa indlela ezingutshumi okumele aziyenze nxa begeza izandla ukwenzela ukuthi izandla zabo zihlanzeke

Abantwana bayahlatshwa ezibhedlela .Lokhu kwenzelwa ukuthi bengatholi imikhuhlane efana lemkhuhlane wesihudo loba umkhuhlane wophepha leminye nje eminengi nengi imikhuhlane etholakala ezibhedlela . Abantwana bonke bayagqugquzelwa ukuthi bahlatshwe .

Abezempilakahle bafundisa izigulane ngokuthelelwana kwemikhuhlane ethile, imikhuhlane efana labo TB imikhuhlane fana labo flu, labo Corona Virus. Abezempilakhle bafundisa izigulane ukuthi kufanele baziphathe njani

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ethelelwanayo bayabe befundisa umphakathi ukuthi uziphathe njani ukuze umphakathi ungathelelani umkhuhlane bayafundisa njalo ukuthi imikhuhlane nxa sebelelayo ukuthi mele benze njani

Kulemikhuhlane eminebgi ethelelwanayo. Kulemikhuhlane ethelelwana emoyeni, kukhona njalo lemikhuhlane ethelelanwa . Imkhuhlane othelelwana emoyeni yimikhuhlane efana lemikhuhlane wophepha. Ethelelanwa emancansini yingculaza.

Abezempilakahle bayafundisa abazali. Bayafundisa abantu ngokwemkhuhlane etshiyeneyo Omama nxa behambisa abantwana esibhedlela bafika bafundiswe indlela okumele baphathe ngayo abantwana ukwenzela ukuthi bengaguli

Ezibhedlela zezikhona indawo ezitshiyeneyo ezinengi ezokugeza izandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane Kanye labomongikazi abelaphayo bahlalahlale bageze izandla ukuvikela ukuthelelwana kwemikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle bayabhoda esigabeni behamba bethontisela abantwana abancane. Bahle befundise abazali ngokwemikhuhlane ekhona. Ukuthi imikhuhlane leyi ivikelwa njani lokuthi ibangelwa kuyini lokuthi bengazivikela njani kiyo.

Abezempilakahle bayabhoda befundisa abantu ngokwemikhuhlane etshiyeneyo. Bayababuza imibuzo ethile bebhale phansi. Lokhu benzela ukuthi babekwazi ukuthi abantu emphakathini babulawa yizifo ezinjani ukuze bathole usizo.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bageze izandla bayabhoda ezikolweni behamba befundisa indlela eqondileyo eyokugeza izandla loku kuvikela imikhuhlane iminengi ethelelwa yincekeza.

Abezempilakahle baqguqguzela abantu ukuthi bageze izandla . Bayabhoda ezikolweni befundisa abantwana besikolo ukuthi izandla zigezwa njani. Lokho kuqakathekile ngoba kuyaphungula ukumemetheka kwemikhuhlane.

Banengi abantu abasebegula ingqondo izinto ezibangela ukuthi umuntu acine esegula ingqondo yikucabanga kakhulu. Umuntu engacabanga kakhulu ucina esegula ingqondo. Abantu labo ubathola bengasela ndawo zokuhlala abanye sebehlala bebesidla ukudla okungcolileyo emabhimu.

Abezempilakahle bayakhulumisana lezigulane esezilahlekelwa zingqondo. Zikhona izigulane ezigula ingqondo. Ukugula ingqondo kungabangelwa yikucabanga kakhulu, inhlupheko, lokuhlala umuntu eyedwa.

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile. Kulabant' abahlala khona. Kulamagetsi njalo kuhlala kulayithile. Amagetsi la ayasebenza ukulayitha imitshina njalo encedisayo ukwelapha izigulane.

Abezempilakahle baphiwa izigqoko zokugqoka ezifaneleyo ezibhedlela. Bayaphiwa okuluhlaza, abanye baphiwa okuyisibhakabhaka. Izigqoko lezi zigqokwa ngezindawo ngezindawo. Zikhona ezigqokwa nxa bebelethisa, zikhona ezigqokwa nxa beselapha nje izigulane.

Ezibhedlela lasemakilinika kulezitulo zokuhlala lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zibe zihleli zingami zisalinde udokotela kuhlala njalo kuhlanzekile bakhona abantu abaqhatshwelwe ukuthanyela esibhedlela.

Ezibhedlela kulemibheda emihle . Ikhona njalo i-mosquito net. Amanethi avikele izigulani ukuthi zingalunywa yimiyane ngesikhathi semiyanee. Isigulane lesigulane siyabe silowaso umbheda.

Esibhedlela kulemibheda yezigulane eminengi isigulane lesigulane siyabe silombheda waso njalo kuhlala kuhlanzekile esibhedlela abakibo kwesigulani bayavunyelwa ukuzobona isigulani esibhedlela

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile bakhona abaqatshwe ngohulumende abasebenza ukuthanyela isibhedlela esibhedlela kuhlala kuhlanzekile ngoba yindawo efika abantu abanengi incekeza iyabangela imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela kuyabe kunamathiselwe amabhakani abhalwe okutshiyetshiyeneyo ngokwemikhuhlane. Lokhu kuyenzelwa ukuthi izigulane zingafika esibhedlela zibale , zibonane, zifunde emabaleni wona lawa imikhuhlane.

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile. Zikhona izitulo zokuhlala izigulane. Bakhona njalo abaqhatshiweyo, beqhatshelwe ukuthanyela lokubona ukuthi esibhedlela kuhlala kuhlanzekile, labo baholiswa nguHulumende.

Kulemithi eminengi etholakala ezibhedlela imithi leyi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo ihlala ivaliwe. Ihlala ivaliwe ukwenzela ukuvikela ingcekeza engangena. Ingcekeza ingabangela ukuthi umuthi ungasasebenzi ngendlela.

Ezibhedlela lasemaclinika ikhona indawo yokuhlala emthunzin nxa usalinde odokotela ukuthi bebuye izigulani kazihlali elangeni njalo esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile bakhona abasebenza ukuthanyela esibhedlela

Esibhedlela kubhaliwe amabhakani atshengisa ukuthi nxa ufuna ukuyangaphi uqonda ngaphi kuhlala kuthanyeliwe kukuhle kulalamaluba aluhlaza tshoko

Izibhedlela lamakilinika kwakhiwe ngendlela enhle okumangalisayo. Kuyabe kubhaliwe kutshengisa izindlela eziya ezindlini ezitshiyeneyo. Kuyabe kubhaliwe njalo kutshengisa ukuthi nxa ufuna ukuyaku dokotela uqonda ngaphi nxa ufuna ukuyathatha amaphilisi uqonda ngaphi lokhu kulusizo kakhulu.

Abafundi abafundela ezempilakahle bafunda besibhedlala bebona okwenziwa ngaba qetshetshayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi laba babone yonke into eyenzakalayo lokuthi izigulane ziphathwa njani.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo abafundela ukusebenza esibhedlela, abafundela ukuba ngabelaphi, abasebenza besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi besebenze besenza bebona njalo into abafunda ngayo bayabe bebona ukuthi labo abaqeqetshileyo benza njani.

Abafundi abafundela ezempilakahle bafunda besesibhedlela. Bafunda besenza lokho abakufundelayo bebona ukuthi abaqeqeshileyo basebenza njani bebona njalo ukuthi izigulane ziphathwa njani.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bafunda besesibhedlela bebona ukuthi odokotela abaqeqetshayo basebenza njani lokhu kwenzelwa ukuthi babone ukuthi izigulane ziphathwa njani lokuthi kusetshenzwa njani esibhedlela.

Abantwana abafundela ukuba ngabelaphi bafunda besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi bafunde bebona umsebenzi abafuna ukuwufundela bayabe bebona labo abaqeqetshayo ukuthi benzani ukwenzela ukuthi babone into elungileyo.

Abafundela ukuba ngabelaphi bafunda besesibhedlela bafunda besenza khonokho abakufundelayo njalo okwenza bafundele esibhedlela yikuthi kufanele babone ukuthi laba abaqeqetshileyo basebenza njani ukwenzela ukuthi bafunde.

Abantwana abafundela ukuba ngabelaphi bafunda besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi befunde bebona umsebenzi abawufundelayo bayabe befunda kulabo abaqeqeshileyo bebona ukuthi baphatha njani izigulani

Abezempilakahle bayabiza umphakathi bawufundise ngemikhuhlane ekhona ikakhulu imikhuhlane leyi eyabe iwile eyingozi bayafundisa indlela umkhuhlane wakhona othelelwana ngayo langendlela yokuzivikela

Abazempilakahle bagqugquzela uzulu ukuthi ahlolwe igazi, leminye imikhuhlane efana labomvukuzane. Abezempilakahle bayabhoda ebantwini bebafundisa indlela yokuvikela imikhuhlane eminenginengi.

Abezempilakahle babhoda ezigabeni befundisa ikakhulu abesifazane ngemkhuhlane etholakala ngasese bayafundisa njalo ukuthi abesifazane bahlale behamba esibhedlela besiyakhangelwa izibeletho lokhu kwenza ukuthi inani labomama abahlutshwa yimvukuzane lehle.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa uzulu ngokwemikhuhlane esikhona. Bahamba bethwele amaphilisi, bayabe bethwele njalo imithi edingwa yisigulane. Banika njalo abantu izinto zokuzivikela nxa besiya emacansini.

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini befundisa ngezempilakahle lemkhuhlane ekhona bayabe befundisa ukuthi imikhuhlane leyi itholakala njani lokuthi bengazivikela njani ukuze bengayitholi lemkhuhlane bayafundiswa njalo ukuthi nxa sebelayo leyo mkhuhlane benze njani

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ekhona. Bayabe bebafundisa ngokuthi imikhuhlane ekhona ithelelwana njani lokuthi bengazivikela njani ukuthi bengatholi imikhuhlane le. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza umphakathi ube lolwazi.

abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo bayafundisa ngokuthelelwana kwemikhuhlane yophepha imikhuhlane yemacansini kanye lemvukuzane bayafundisa njalo ukuthi uzivikela njani

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngomkhuhlane okhona kulezinsuku imvukuzabe yesibwletho, bafundisa umphakathi ukuthi umkhuhlane lowu utholakala njani, njalo lokuthi uvikelwa njani.

Ezibhedlela sekulazo imota okuthiwa ngama "Ambulance" imota lezi zisebenza ukuthwala izigulane zizisa kwezinye izibhedlela, isigulane nxa singagula kakhulu uyakwanisa ukutshayela i"Ambulance" ucingo ibuye izosilanda.

Izibhedlela lamakilinika kuyakhiwe kuhle. Zikhona izimota ezibisa amaphilisi lemithi edingwa yizigulani. Bakhona njalo abasebenza ukuthanyela esibhedlela labo baqatshwe nguhulumende.

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile. Uhulumende waqhatsha abantu abasebenza ukukhangela esibhedlela. Abantu laba bayabe bekhangela ukuthi esibhedlela akula ngcekeza, kuhlala kuthanyeliwe, njalo akulabantu abalahlela izibi.

Ezibhedlela kuhle, kuhlanyelwe amaluba amahle yindawo ebukekayo. Kulabantu abaqhatshwe nguhulumende abakhangele khona ukuhlanzeka kwesibhedlela. Bakhangela ukuthi esibhedlela akulangcekeza ekhona.

Izigulane ziyathola impilo esibhedlela. Abelaphi bayabe begqoke amaglavs bevale lamakhala nxa beselapha izigulane. Lokhu kwenzelwa ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane ekhona esibhedlela.

Ezibhedlela kulemibheda eminengi elala izigulane imibheda leyi yendlulwa ngabasebenzii abasebenza khona ukukhangela izigulane bakhona njalo abasebenza ukuthanyela ukuze isibhedlela sihlale sihlanzekile .

Abezempilakahle bahlola izigulane igazi bayabe begqoke emakhaleni lazo izigulane zigqoke emakhaleni lokhu kwenzelwa ukuvikela ukuthelelana lokuthatha imikhuhlane esibhedlela.

Ezibhedlela kulendawo zokuhlala izigulani zingafika esibhedlela bayafika bahlale phansi babambe ilayini besalinde abanye abalatshwayo ukuthi baqede abami njalo esibhedlela kuhlala kuhlanzekile.

Ezibhedlela zikhona izimota ezisebenza ukuthwala izigulane zibasa kwezinye izibhedlela ezinkulu. Imota lezi kuthwa yi ambulance. Ziyabe zilemibheda phakathi ukwenzela ukuthi izigulane zihambe zilele.

Zikhona inhlelo ezitshiyeneyo ezincedisa ukwakha ezibhedlela. Inhlelo lezi ezifana labo world vision ziyanceda kakhulu ngoba zithuthukisa izibhedlela ikakhulu emakhaya. Ziyabisa njalo imithi edingwa yizigulani.

ezibhedlela abantwana bayanikwa ukudla bayanikwa ukudla kokudla ekuseni ilambazi bayanikwa njalo ledobi lokufaka elambazini lokhu kulusizo kakhulu ngoba abanye abazali abenelisi ukuthengela abantwana ukudla

Ezibhedlela kwelatshwa izinto ezitshiyeneyo. bakhona odokotela abalapha amazinyo, bakhona abalapha amehlo, bakhona abalapha izibeletho. Bonke odokotela laba bakufundela ukwelapha izigulane.

esibhedlela lasema klinika yindawo ehlala ihlanzekile kulamaluba amahle aluhlaza atshoko ahlala ethelelwa bakhona njalo abaqatshelwe ukuthanyela esibhedlela ukwenzela ukuthi sihlale sihlanzekile.

Izibhedlela ziyakhiwe kuhle okwendlela emangalisayo njalo bakhona abasebenza ukuthanyela esibhedlela ukwenzela ukuthi sihlanzeke esibhedlela kungena abantu abanengi yikho kumele kuhlale kuhlanzekile ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Izibhedlela ziyakhiwe zinhle kulamaluba aluhlaza tshoko. Izibhedlela zihlala zithanyeliwe lokhu kwenzela ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngoba ingcekeza layo iyabangela imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela ikhona imibheda yezigulane. Isigulane lesigulane siyabe silombheda waso. Akula sigulane esilala ndawonye lesinye. Lokhu kwenzelwa ukuthi imikhuhlane ingathelelwa lula esibhedlela njalo bakhona abawatsha ingubo ezilala izigulane.

Amaphilisi ahlala endaweni ezihlanzekileyo. Bakhona abasebenza ukunika izigulane amaphilisi ezibhedlela. Laba bakufundela, kwenzelwa ukuthi benganiki izigulane amaphilisi angayisiwo.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ikhona imitshina esetshenziswa ukuzwa ukugijima kwegazi ikhona njalo imitshina esetshenziswa ukuzwa ukutshisa komzimba, imitshina le itshiyene eminye isebenza ngamagetsi.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo ikhona ekhangela amehlo ikhona ekhangela izibeletho ikhona njalo ekhangela omama abazithweleyo ukuthi abantwana bahleli kuhle na.

esibhedlela kulemibheda etshiyeneyo kulemibheda yokulala izigulane ezigulayo kukhona njalo imibheda elala omama ababelethileyo isgulane lesigulane siyabe silombheda waso

esibhedlela kulemibheda eminengi yezigulane izigulane ziyelatshwa zikhonangale ezibhedlela zize zibengcono ama dokotela ayabe ekhangela ukuthi isigulane sibulawa yikuyini ikhona imitshina yokukhangela imikhuhlane engaphakathi

Akhona amathuluzi asetshenziswa ukuthatha igazi esibhedlela nxa odokotela befuna ukukhangela umkhuhlane othize egazini bayathatha igazi lesigulane balifake emitshineni, imitshina leyi yiyo esizakhuluma ukuthi igazi linjani.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo esebenza ukwelapha izigulane . Ikhona imitshina esebenza ukukhangela imikhuhlane esingeke siyibone ngamehlo kodwa ephakathi komzimba womuntu . Ikhona njalo esebenza ukuzwa ukutshisa komzimba.

Kulemitshina eminengi etholakala ezibhedlela imitshina le incedisa ukwenza amaphilisi eminye yiyo eyenza imithi etholakala emafamasi odokotela basebenzisa imithi leyi ukwenzela ukuthi imisebenzi wabo ube lula

Ezibhedlela kulemitshina eminengi encedisa udokotela ukusebenza. Eminye yayo isebenza ngamagetsi. Kukhona umtshina ofakwayo esandleni owokulalela ukutshaya kwenhliziyo omunye njalo ufakwa esiphaqeni uyabe ukhangela ukuthi umzimba wakho utshisa okungakanani

Ezibhedlela ikhona imitshina ekhangela ingaphakathi yomuntu, ikhona imitshina ekhangela amathambo omuntu okuthwa yiX-ray ma umuntu elimele uyafakwa phakathi kwawo umtshina lowu ubone amathambo akhe.

Esibhedlela kulemitshina eminengi nengi esebenza ngamagetsi, eminye njalo ayisebenzi ngamagetsi. Imithi leyi isebenza ukukhangela izigulane. Eminengi yazo isebenza ukukhangela ingaphakathi yesigulane.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi nengi ikhona imitshina efakwa emakhaleni encedisa izigulane ukuphefumula ikhona njalo eminye esebenza ukukhangela izifo eziphakathi kwemizimba yabantu esingeke sizibone ngamehlo.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi nengi esebenza imisebenzi etshiyeneyo odokotela balayo imitshina yokulalela ukuhamba kwegazi emzimbeni balayo njalo imitshina yokukhangela imikhuhlane ephakathi komzimba engeke ibonakale ngamehlo

Odokotela balezigqoko abazigqokayo nxa belapha izigulane abahambi begqoke loba yiziphi izigqoko kulamajazi amhlophe loba ayisibhakabhaka abawagqokayo lokhu kwenzelwa ukuthi bangathathi imikhuhlane ezigulaneni.

Ezibhedlela kulabodokotela abasebenza ukuthatha igazi. Igazi lingathathelwa izizatho ezitshiyeneyo. Lingathathwa kuhlolwa ukuthi awulalo na igcikwane lengculaza. Nxa ulalo bayakunika amaphilisi.

Ikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela esebenza ukukhangela abesifazana ukuthi bakhulelwe loma cha. Nxa ukhulelwe umtshina wakhona uyakhipha imizila ebomvu emibili nxa ungakhulelwanga kuyaphuma owodwa.

Abantwana bayelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo ezibhedlela. Abantwana bayahamba esibhedlela, bayekhangelwa isisindo semizimba yabo. Besebethontiselwa imithi. Imithi le, yelapha izifo ezitshiyeneyo, ezisemzimbeni,

Omama abalabantwana abancane bayafundiswa ezibhedlela ukuthi bagcine njani abantwana lokuthi baba munyise njani, lokhu kwenza ukuthi omama bebekwazi indlela yokumunyisa abantwana eqondileyo lokuthi behlale behlanzekile.

Abantu bathola impilo emtholampilo kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ikhona imitshina efakwa engalweni leyo ngeyokulalela ukugijima kwegazi leyi abayithi yi BP

Abantwana abancane bahlala behamba esibhedlela bahlala behamba ukuyahlolwa ukuthi bagula kuhle na bafika esibhedlela bahlolwe ukuthi basinda okungakanani bathontiselwe lemithi yokubavikela emikhuhlaneni.

Omama ababelethileyo Bahlala esibhedlela insuku ezintathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi odokothela bayabe bekhangela ukuthi unina lomntwana baphile njani .Ngemva kwensuku ezintathu nxa bonke bengelahlupho bayahamba.

Abantu bathola usizo esibhedlela. Abantu bayagqugquzelwa njalo ukuthi behambe begqoke okuvala amakhala nxa besiya esibhedlela ukuvikela ukuthelelwana kwemikhuhlane lokuthatha kwemikhuhlane ethile etholakala ezibhedlela.

Abazali bahambisa abantwana esibhedlela esibhedlela kusemtholampilo lapho okwelatshwa khona izigulane abantwana bafike bathontiselwe imithi ebelapha izifo ezitshiyeneyo ezifana lohudo.

Esibhedlela abantwana bayahlatshwa amajekiseni odokotela bayabe begqokile izigqoko zabo ezibavikelayo ukuthi bengathathi umkhuhlane bayabe bevalile njalo amakhala begqoke lamagilovisi

Ezibhedlela kulemitshina lamathuluzi amanengi asentshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulani akhona amajekiseni wokuhlaba izigulani kukhona njalo okokuzwa ukutshisa komzimba ukuthi utshisa okunganani

Ezibhedlela kulemitshina etshiyetshiyeneyo esebenza ukukhangela izigulani, ikhona esetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukutshisa kwemzimba yezgulani, ikhona njalo ekhangela ingaphakathi yomuntu.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngabelaphayo. Ukhona umtshina ocazimulayo olamaviri, umtshina lo ngowokufaka izinto ezisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha. Uyanceda kakhulu.

eZibhedlela lase makilinika kulemitshina eminengi encedayo ikhona imitshina esebenza ukukhangela omama abazithweleyo ,umtshina lo uyafakwa phezu kwesisu ube suveza ukuthi umntwana ngo "ngoyinkazana loba umfana.

Imitshina eminengi esebenza esibhedlela eminengi yakhona imihlophe eminye njalo iyacazimula imitshina leyi isebenza ngamagetsi isebenza ukuncedisa odokotela ukukhangela imikhuhlane ezigulaneni

Kulemitshina ehlukeneyo ezibhedlela eminye ngeyokukhangela izigulani ukuthi zibulawa yini ingaphakathi yezigulani. Eminye ngeyokukhangela abantwana abasesiswini ukuthi ngabayini lokuthi bahlezi kuhle.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esebenza ukukhangela iizgulane. Eminye ngesebenza ukukhangela imikhuhlane ephakathi kwezigulane. Eyinye ngesebenza ukukhangela ukugijima kwegazi. Eyinye ukutshaya kwenhliziyo.

Kulemitshina eminenginengi etholakala ezibhedlela eminye esebenza ngamagetsi eminye isebenza ngamabhethiri Imitshina leyi isebenza ukukhangela ingaphakathi yezigulani. Ikhona njalo esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba

Esibhedlela kulemitshina eminengineni, esebenza izinto ezitshiyeneyo. Eminye isebenza ngamagetsi. Eminye njalo kayisebenzi ngamagetsi. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela ukuthi inhliziyo itshaya kuhle na? Ikhona njalo esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba.

Ezibhedlela kulemitshina eminenginengi etshiyeneyo ikhona esetshenziswa ukukhangela ukusinda isisindo somzimba womuntu, ikhona etshengisa ukutshisa komzimba womuntu, ikhona njalo etshengisa inhliziyo yomuntu.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela isebenzisa amagetsi, imitshina le ilusizo olukhulu kakhulu ngoba iyakhangela imkhuhlane phakathi kwemzimba yezigulane. Eminye mihlophe eminye iyacazimula.

Kulemitshina eminengi ezibhedlela esebenziswa ngo dokotela ukwelapha izigulane. Ikhona eyokukhangela ukutshaya kwenhliziyo; ikhona njalo ekhangela ukutshisa komzimba. Imitshina leyi isebenza ngamagetsi.

Abezempila lkahle bayagqugquzela ukuthi abantu bagqoke ezandleni nxa bezabamba izigulani labo abezempilakahle bayagqoka ezandleni nxa bebamba izigulani bayagqoka amaglaves

Zikhona izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabelaphayo akhona ama tools ancedisayo akhona ama tools afana labozigelo izingqamu amanalithi ama tools lawa ancedisa odokotela ukuthi benze umsebenzi.

esibhedlela kutholakala amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela akhona amathulusi asetshenziswa ukuthatha igazi akhona njalo amathulusi asetshenziswa ukufaka igazi elithethweyo lokhu kuyasiza kakhulu esibhedlela

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ikhona emhlophe ikhona eyisibhakabhaka. Imtshina leyi isebenza imsebenzi etshiyeneyo ikhona esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba umtshina lowu bayawufaka esiphaqeni ube subhala.

Odokotela balemitshina eminengi abayisebenzisayo ukuhlola izigulane Ikhona imitshina esebenza ngamagetsi .Udokotela uyathatha umtshina abeke phezu kwesigulane kuzavela ku laptop ukuthi umkhuhlane kuyini

Minengi imitshina esetshenziswayo esibhedlela. Eminye yakhona isebenzisa amagetsi. Imitshina le isebenza kakhulu ukukhangela izigulane. Esetshenziswa ukuzwa ukugijima kwegazi. Eminye njalo ukukhangela ukugula okuphakathi kwesigulani.

kulemitshina etshiya tshiyeneyo esebenza ezibhedlela eminye ethengwa nguhulumende eminye ibiswa ngamaqembu ancedisayo ezibhedlela. Imitshina leyi isebenza ukuhlola izigulane eminye njalo incedisa odokotela ukuthi imsebenzi ibelula.

Esibhedlela kukhona imitshina etshiyeneyo ikhona eminye emnyama kukhona eminye ecazimulayo imitshina leyi isebenza izinto ezitshiyeneyo kukhona esebenza ukukhangela amehlo ikhona njalo ekhangela ukutshisa komzimba womuntu

Ezibhedlela zikhona imota ezithwala izigulane okuthiwa ngama ambulensi, imota lezi zihamba zigijima kakhulu nxa zithwele izigulane, ziyabe ziyenza umsindo, ukwenzela ukuthi ezinye imota zisuke endleleni.

Minengi imitshina etholakala esibhedlela eminye imhlophe eminye iyacazimula. Imitshina le isebenza imisebenzi etshiyeneyo ikhona Imitshina esebenza ukukhangela imikhuhlane esemzimbeni yabantu.

Zinengi izinto ezisetshenziswa esibhedlela ukwelapha izigulane , akhona amalembu asebenza ukubopha izigulane ezilonda , nxa ungahambi ezibhedlela ulesilonda bafika bakubophe ngelembu lakhona eliyenza ukuthi isilonda siphole kuhle

Ikhona imitshina eminenginengi esibhedlela, eminye mihlophe eminye iyacazimula eminye njalo minyama. Imitshina leyi isebenza ukuncedisa odokotela nxa beselapha, eminye ngeyokukhangela imikhuhlane egulwa yizigulane.

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Akhona amathuluzi asetshenziswa ukukhangela ukutshisa komzimba komuntu afakwa ekhwapheni, akhona njalo amanye afakwa esiphaqeni akhona njalo amanye afakwa engalweni.

Esibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo ikhona imitshina efakwa ngodokotela entanyeni eyabe ilensimbi ecazimulayo bayabe befakela ikuthi bazwe ukurhi isigulane imzimba waso utshisa njani

Ezibhedlela kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane zikhona izigelo lezingqamu lamanalithi okusebenza nxa odokotela bethunga abantu abalimeleyo lokhu kulusizo kakhulu ezibhedlela.

Kulamathuluzi amanengi asetshenjiswa esibhedlela ,akhona amathuluzi afakwa ngodolotela endlebeni abesebeka phezu kwesigulane ukuthi azwe inhliziyo yesigulani ukuthi itshaya njani, akhona njalo afakwa ekhwapheni azwe ukutshisa komzimba.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Imitshina le ilusizo kakhulu. Eminye yayo imnyama eminye iyacazimula. Ikhona esebenza ukukhangela amehlo ezigulane .Ikhona njalo esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba.

Kulemitshana eminengi esebenza esibhedlela ,eminye imnyama, eminye iyacizimula. Isebenza ukukhangela izigulane ,ikhona esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba ikhona njalo esebenza ukukhangela amehlo.

Minengi imitshina etholakala esibhedlela ikhona esebenza ngamagesti ikhona njalo angasebenzi ngamagesti imitshina leyi isebenza ukuncedisa udokotela ekwelapheni izigulane. Eminye ngeyokukhangela inhlungu eminye ngeyekukhangela ukugijima kwegazi.

Kulemitshina etshiyetshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Ikhona esebenza ngamagetsi, ikhona njalo engasebenzi ngamagetsi. Imitshina le ilusizo olukhulu kakhulu esibhedlela. Yenza ukuthi abelaphi bengathwali mzima.

Ezibhedlela kulemitshina etshiyeneyo njalo esebenza imisebenzi etshiyeneyo. Ikhona imitshina eyokukhangela izigulane ikakhulu ingaphakathi yezigulane. Kuleminye imikhuhlane esingeke siyibone ngamehlo kodwa ebonwa ngemtshina.

Ikhona imitshina ezibhedlela efakwa esiphaqeni ekhangelwa ukutshisa komzimba. Imitshina leyi eminye mimhlophe eminye iyisobhakabhaka ingafakwa esiphaqeni iyabhala ukuthi umzimba wakho utshisa okungakanani.

Esibhedlela kulemitshina eyehlukeneyo eminye ngeyokulalela ukugijima kwegazi eminye ngeyokulalela ukutshisa komzimba eminye ngeyokulalela ukutshaya kwenhliziyo iqakathekile kakhulu imitshina leyi.

Esibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo. Imitshina le isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela izigulane. Iyabe ikhangela ingaphakathi imikhuhlane egulwa yizigulane.

Ezibhedlela abelaphi basebenzisa amathulusi atshiyeneyo. Kulemitshina etshiyeneyo esebenza ukukhangela izigulane. Eminye ngekhangela ukugijima kwegazi ,eminye njalo ngekhangela ukutshisa komzimba.

Ezibhedlela kulemitshina etshiyetshiyeneyo ikhona imitshina encedisa izigulane ukuthi ziphefumule kuhle ikhona njalo imitshina ekhangela ukutshisa kwemizimba yezigulane ikhona njalo esetshenziswa ngodokotela ukukhangela ingaphakathi yezigulane

Kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ,ikhona njalo esetshenziswa ukukhangela amehlo lokukhangela indlebe ikhona njalo leminye esetshenziswa ukukhangela ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya okunganani

Esibhedlela kulemitshina eminengi kukhona esetshenziswa ukukhangela amehlo ikhona njalo efakwa ekhwapheni le efakwa ekhwapheni ngeyokubona ukuthi umzimba utshisa okungakanani ikhona njalo efakwa engalweni

Kulemitshina eminengi esetshenziswayo esibhedlela ikhona imitshina esetshenziswa ukukhipha amazinyo abolileyo lokufaka amazinyo njalo ikhona eminye esetshenziswa ukukhangela amehlo ukuthi anjani phakathi nxa ebuhlungu

Izigoga zilazo into zokuhambisa. Esibhedlela akhona ama wili tshe amnyama, akhona njalo acazimulayo loba amhlophe. Asebenza kakhulu ukuncedisa izigulane ezingakwazi ukuzihambela.

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela imitshina le eminye imhlophe eminye iyacazimula. Njalo isebenza izinto ezinengi ikhona esebenza ukukhangela imikhuhlane phakathi kwezigulane.

Ezibhedlela manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela zikhona izigelo amanalithi ingqamu lokhu kusetshenziswa ngodokotela nxa bebelethisa abesifazana imitshina le ihlala ihlanzekile.

Ezibhedlela kulamathuluzi lemitshina eminengi esetshenziswayo. Kukhona okufuqwayo lapho odokotela abafaka khon izinto zabo abazisebenzisayo nxa beselapha izigulani. Kulamaviri, okunye njalo kuyacazimula.

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo ikhona imithi esebenza ukwelapha izifuba lokulapha isisu, imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenza njani lokuthi inathwa ngabantu abangakanani kuyabe kubhaliwe ebhodleleni.

Imithi etholakala ezibhedlela ihlala ivaliwe, njalo iyabe isendaweni eqandayo. Lokhu kuyenzelwa ukuthi imithi ingawonakali. Imithi ingahlala endaweni etshisa kakhulu iyawonakala, nxa isiwonakele kayisasebenzi.

Ezibhedlela kulemithi eminengi nengi etshiyeneyo imithi le iyelapha imikhuhlane eminengi imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi iyelapha imikhuhlane enjani eyabe ibhaliwe njalo ukuthi abagulayo kumele bayisebenzise njani le imithi.

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe ivaliwe. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi kumele isebenze nini. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabikhona iphutha.

Ezibhedlela kule mithi etshiyeneyo ikhona imithi yokukhwehlela ikhona njalo eyoku rabha izihlabo . Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani njalo ukuthi kumele isetshenziswe ngabantu abangakanani

Isibhedlela yindawo ehlala ihlanzekile ngoba ihlala imithi, imithi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo ihlala endaweni evalelweyo, imithi iyabe isemabhokisini eyinye isemagabheni, lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane.

Manengi amaphilisi atholakala ezibhedlela lama injection. Amaphilisi lawa ahlala endaweni evalekileyo lokhu kwenziwa ukuthi engatshaywa ngumoya njalo kungangeni ingcekeza lamagcikwane.

Ikhona imithi etshiyetshiyeno etholakala emapharmacy ikhona oyokwelapha amehlo, ikhanda loba isisu imithi leyo ihlala ivaliwe ukuvikela amagcikwane angangena.

Ikhona imithi esebenza ngokuthelwa emakhaleni nxa umuntu evimbene .Ikhona njalo egcotshwayo nxa umuntu elesihlabo ,imithi leyi yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani. Njalo ebantwini abangakanani.

Manengi amaphilisi atholakala ezibhedlela. Amaphilisi lawa amanye ayabe esemagabheni, amanye ayabe esemabhokisini. Ahlala endaweni ehlanzekileyo ukuvikela amagcikwane angangena phakathi. Amaphilisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi anathwa njani.

Ezibhedlela kule mithi etshiyeneyo. Imithi leyi ihlala emabhokisini eyinye ihlala ezigujini. Yonke ihlala ivaliwe. Lokhu kuvikela amagcikwane ungangena lengcekeza. Ingcekeza ibangela ukugula.

Imithi yokukhwehlela iyabe isemagabheni. Eminye iyabe isemagabheni ayisibhakabhaka eminye iyabe isemagabheni amhlophe. Sokutshiyana ngokusebenza kwayo kodwa yonke iyabe ibhaliwe ukuthi kumele ithathwe ngesilinganiso esingakanani.

Akhona amaphilisi amanengi nengi atholakala ezibhedlela Akhona owanathayo nxa ubulawa yisisu .Akhona njalo owaphiwayo nxa ubulawa likhanda .Amaphilisi lawa ahlala esemabhokisini njalo endaweni ehlanzekileyo.

eZibhedlela kulemithi etshiyeneyo ikhona imithi engamafutha egcotshwayo, akhona amaphilisi ,ikhona njalo imithi ehlatshwayo imithi le iyabe isemabhokisini eminye iyabe isemagabheni lokhu ukwenzelwa ukuthi ingangeni idoti.

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe isendaweni ehlanzekileyo njalo ibhaliwe ukuthi isebenza njani njalo ebantwini abangakanani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi kungafika ilanga elithile izabe ingasasebenzi

Amaphilisi atholakala ezibhedlela, amanye ayabe esemabhokisi, amanye ayabe esemagabheni. Amaphilisi la ayimihlobohlobo etshiyeneyo njalo asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo, ayabe ebhaliwe ukuthi ngawokwelaphani.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela ayabe evaliwe, amanye ayabe esemaphepheni, amanye ayabe esemagabheni. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi kufanele asetshenziswe njani njalo ukuthi akumelanga kufike ilanga liphi engakasebenzi.

Ikhona imithi etshiyeneyo ezibhedlela lasemafamasi, ikhona njalo imithi eyelapha inyamazana, ikhona eyelapha izinja leyelapha izifuyo ezitshiyeneyo layo iyatholakala efamasi iyathengiswa.

Imithi etholakala ezibhedlela ihlala endaweni eqandayo. Ikhona njalo imithi yezinyamazana esebenza ukulapha inyamazana, ziyathelelwa inyamazana emanzini zinathe eminye njalo ziyahlatshwa lazo njengabantu

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe ivaliwe njalo ihlala endaweni eqandelelayo. Imithi akufanelanga ihlale endaweni etshisayo ngoba iyonakala. Nxa imithi isonakele iyingozi kakhulu emzimbeni.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo imithi leyi ihlala endaweni ehlanzekileyo, njalo ihlala ivaliwe lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane loba idoti ngoba idoti ingayenza ukuthi imithi ingasasebenzi ngendlela.

Esibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo ikhona imithi egcotshwayo enjengamafutha imithi leyi isebenza ukwelapha kakhulu izihlabo ngeyoku rabha izihlabo iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyokusebenzani.

Amapills manengi nengi esibhedlela njalo imbala yawo itshiyene akhona abomvu akhona amhlophe amapills lawa ayabe esemabhokisini ukwenzala ukuthi engatshaywa ngumoya ngoba engatshaywa ngumoya kasasebenzi

Imithi yonke etholakala esibhedlela iyabe isendaweni evalekileyo ikhona imithi enathwayo ikhona njalo ehlatshwa ngamajekiseni imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani lokuthi isebenza nini.

Minengi imithi etholakala ezibhedlela. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi yelaphani iyabe ibhaliwe njalo isilinganiso okufanele ithathwe ngaso, ihlala ivaliwe ukuvikela amagcikwane angangena.

Imithi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo lokhu kwenzelwa ukuthi imithi leyi ingangeni ingcekeza imithi ingangena amagcikwane icina ingasasebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi kumele kusetshenziswe ngesilinganiso esingakanani. Iyabe ibhaliwe njalo isikhathi okungamelanga sifike umuthi lo ungakasebenzi ngoba uyabe usuwonakele

Esibhedlela kulemithi eminengi etshiyeneyo imithi le iyimbala etshiyeneyo ikhona eluhlaza, ikhona elithanga ikhona njalo ebomvu. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani njalo ukuthi kumele isetshenziswe ngobani.

imithi etholakala ezibhedlela iyabe isemabhokisini abhaliweyo amabhokisi lawa ayabe ebhalwe ukuthi imithi leyi iyenziwe ngani lokuthi inathwa ngabantu abanjani lokuthi inathwa okwesikhathi esingakanani

Esibhedlela akhona amaphilisi amanengi atshiyeneyo. Amanye asemabhokisini amhlophe amanye abomvu amanye ayisibhakabhaka. Amaphilisi la ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi asetshenziswa ngabantu abangakanani.

Akhona amaphilisi lemithi etshiyeneyo enathwa yizigulane imithi le iyabe isemabhokisini eminye isemagabheni iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo lokuthi kumele isebenze nini.

amaphilisi atholakala esibhedlela ayabe ehlaliswe endaweni ehlanzekileyo njalo ayabe esendaweni evaliweyo ukwenzela ukuthi angenwa ngamacikwane le doti ngoba icikwane lingabangela ukuthi amaphilisi ecine engasebenzanga ngendlela

Manengi amaphilisi atholakala eZibhedlela amanengi ayabe esemabhokisi amanye emagabheni. Amagabha kawa ayabe ebhaliwe ukuthi amaphilisi lawa asebenza njani ayabe ebhaliwe njalo ukuthi mele asetshenziswe ngabantu abanjani

Itshiyene imhlobo yamaphilisi etholakala esibhedlela, akhona aluhlaza akhona amhlophe kodwa wonke ayabe esemabhokisini loba emagabheni , lokhu kwenzelwa ukuthi angatshaywa ngumoya , amaphilisi angatshaywa ngumoya kasasebenzi

kulama philizi atshiyenyo atholakala ezibhedlela ama philizi lawa amanye ayabe esemagabheni amanye ayabe esema phepheni amagabhai lawa ayabe ebhaliwe ukuthi kumele asetsenziswe njani lokuthi asetshenziswe ngabantu abangakanani.

Ikhona imithi yabantwana labadala ezibhedlela, iyabe ibhaliwe imithi leyi ukuthi isebenza njani, iyabe ibhaliwe ukuthi iyenzwe ngani njalo, ukuthi abangamelanga beyinathe ngabanjani.

Amaphilisi atholakala eZibhedlela ayabe evaliwe, amanye ayabe esemabhodlelani. Amanye ayabe esemabhokisini ahlala evaliwe ukwenzela ukuthi kungangeni ingcekeza ngoba ingcekeza ingabangela ukuthi amaphilisi engasasebenzi kuhle.

Esibhedlela kulemithi eminenginengi etshiyeneyo, ikhona esemagabheni ikhona njalo esemabhokisini yonke imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani.

atholakala ezibhedlela ikhona imithi yokukhwehlela ikhona njalo imithi ethathwa ngabalezihlabo imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi kumele isebenze njani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani

Imithi yokukhwehlela eminengi iyatholakala esibhedlela itshiyene imithi yakhona eminye isemagabheni aluhlaza eminye emagabheni ayisibhakabhaka eminye njalo isemagabheni abomvu lokusebenza kwayo kutshiyene.

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyatshiyeneyo ikhona imithi eyokwelapha isifuba ikhona eyokwelapha isisu. Imithi leyo ihlala emabhokisini avaliweyo layo iyabe ivaliwe lokhu kwenzela ukuthi kungangeni ingcekeza lamangcikwane.

Imithi etholakala ezibhedlela minengi nengi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo iyabe ivaliwe , ihlala ivaliwe ukwenzela ukuvikela kwamagcikwane angangena phakathi komuthi, imithi leyi iyabe itshiyene njalo iyelapha into ezitshiyeneyo.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo. Imithi leyi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo engatshisi kakhulu . Imithi ihlaliswa endaweni ehlanzekileyo njalo ivaliwe ukuvikela amagcikwane angangena phakathi kwegabha lomuthi.

imithi etholakala ezibhedlela iyabe isemabhodleleni ivaliwe eyinye njalo iyabe isemabhokisini imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isbenzani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi mele isebenziswe ngabantu abangakanani

Itshiyene imithi etholakala ezibhedlela ikhona egcotshwayo ikhona enathwayo ikhona njalo ehlatshwa ngamajekiseni imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isebenza njani.

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo, imithi le ihlala ivaliwe njalo isemabhokisini lokhu kuyenzelwa ukuthi kungangeni ingcekeza legcikwane. Iyabe ibhaliwe imithi ukuthi isebenza ngokwani

Manengi amaphilisi atholakala ezibhedlela atshiye tshiyene ngokusebenza kwawo ayabe ebhaliwe ukuthi asebenzani lokuthi ayenzwe ngani kukhona njalo imithi yamehlo esetshenziswa ukuthontisela abagulayo bebulawa ngamehlo

Emafamasi lasezibhedlela kutholakala amaphilisi atshiyeneyo. Amaphilisi lawa ayabe evaliwe esemabhokisini amanye esezigumbini ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani ayabe ebhaliwe njalo ukuthi aphathwa ngabantu abangakanani.

Imithi etholakala esibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyabantu abangakanani. Eyabantwana iyabe ibhaliwe, eyabadala layo iyabe ibhaliwe ngokunjalo. Imithi le ihlala ivaliwe njalo endaweni ehlanzekileyo.

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe isemagabheni abhaliweyo amagabha lawa ahlala evaliwe ukwenzela ukuthi kungangeni amagcikwane lezinanakazana ezingabangela ukuthi umuthi ungasasebenzi kuhle.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo amaphilisi lokugcotshwayo imithi leyi ihlala ivaliwe njalo isendaweni ehlanzekileyo iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani lokuthi kumele isebenze kungakafiki ilanga elithile.

Esibhedlela kutholakala imithi eminenginengi etshiyetshiyeneyo. Eminye ngesebenza ukwelapha isifuba, eminye izisu. Imithi le iyabe isemabhokisini amhlophe njalo iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani.

Izibhedlela ziyakhwe ngendlela ehlakaniphileyo. Kulendawo lapho okuyakhwe ukuthi izigulani ziyafika zihlale zisalinde udokotela. Ezinye njalo ziyabe zimile seziswele indawo seziphuzile.

Abantwana sebeququzelwa ukusebenzisa amakhomputha. Amakhomputha ayenza abantwana bahlakaniphe njalo bebelolwazi ngoba impilo yakhathesi kusebenza wona amakhomputha yikho kuqakathekile ukuthi abantwana bawasebenzise.

Abantwana bahlatshwa amanjekiseni . Abantwana nxa behlatshwa amanjekiseni bayakhala kodwa oDokotela abakunaki ukukhala kwabo ngoba kuyabe kumele ukuthi bahlatshwe bathole usizo. Abazali kumele bahambise abantwababo esibhedlela.

Abantwana bathontiselwe imithi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni bayathontiselwa ngoba kabenelisi ukuginya amaphilisi lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana labo bathole imithi bangaguli ngemikhuhlane.

Odokotela bayabe begqoke izigqoko zabo, begqoke lama gloves nxa beselapha izigulane. Lokho kwenzelwa ukuvikelwa kwemikhuhlane, benzela ukuthi izigulane zingatheleli odokotela imikhuhlane.

Ezibhedlela umntwana engabelethwa uyahlala insuku ezinthathu esibhedlela lokhu kwenzela kuthi kubonakale ukuthi umntwana uphile njani lonina nxa kungabonakala ngemuva kwensuku ezithathu kuthi kwonke bakulungile kuhamba sebengakhitshwa esibhedlela.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bafundisa ukuthi umkhuhlane itholakala njani lokuthi abantu bengazivikela njani ukuthi bethole leyo mkhuhlane babuye njalo bebaguquzele ukuthi bahlale bebuya esibhedlela

Ikhona imitshina etshiyetshiyeneyo esibhedlela ikhona imitshina efakwa emehlweni eyokukhangela amehlo imitshina leyi iyabe itshengisa ukuthi amehlo akho anjani phakathi isebenza ngamagetsi.

E pharmacy kutholakala imithi etshiyeneyo, imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani, iyabe ibhaliwe njalo ukuthi imele isetshenziswa njani, bakhona abasebanza ukuchasisela izigulane.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyeneyo eminye iyabe isemabhokisini eminye njalo iyabe isemagabheni yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo osentshenziswa kanjani.

Imithi etshiyetshiyeneyo iyatholakala emaPhamarcy imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani njalo kumele isebenze njani, iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani

Imithi eminengi etshiyeneyo iyathengiswa efamasi. Iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo kumele isebenze njani. Bakhona abasebenza ukuchasisela izigulane ukuthi imithi yaleyi isebenza njani.

Efamasi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo. Imithi le ithengiswa ngabantu abakufundelayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zinganikwa imithi engafanelanga ngoba kuyingozi kakhulu.

Ifamasi yindawo ehlala imithi. Imithi ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo. Eminye imithi iyabe isemabhokisini eminye isezigujini. Kuyabe kubhaliwe ukuthi imithi le ngesebenza ukwenzani.

Emapharmacy kutholakala imithi eminenginengi. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abanganani. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zingehluleki ukusebenzisa imithi ngendlela efaneleyo.

Efamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo. Amafamasi ayakhwe kuhle. Ayakhwe ngendlela yokuthi kuhlala kuqandelela ngoba imithi ayifuni ukufakwa endaweni etshisayo. Bakhona abantu abasebenza ngokuthengisa imithi leyi abakufundeleyo.

Efamasi kutholakala imithi eminengi etshiyetshiyeneyo. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani. Bakhona njalo abantu abasebenza efamasi, abantu laba bakufundela ukusebenza efamasi, yibo abachasisela izigulane.

Emafamasi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo ikhona esemagabheni aluhlaza loba alithanga amagabha lawa ayabe ebhaliwe ukuthi imithi leyi isebenza njani ayabe ebhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani.

Ema pharmacy kutholakala imithi etshiyeneyo evalelwe emabhokisini imithi le ihlala endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi kungangeni amagcikwane , imithi le njalo iyabe ibhaliwe ukuthi usebenza ukwenzani.

Imithi eminengi itholakala epharmacy. Iyathengiswa imithi ye pharmacy. Bakhona abantu abasebenza epharmacy abakufundelayo. Epharmacy yindawo okumele ihlale ihlanzekile ukwenzela ukuthi imithi ingaphambaniseki.

EmaFamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi ngesebenza ukwenzani. Ikhona imithi enathwa nxa umuntu ekhwehlela ikhona njalo enathwa umuntu nxa esizwa ubuhlungu iyabe ibhaliwe.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo, imithi le eminye iyabe isemagabheni aluhlaza eminye isemagabheni alithanga. Iyabe ibhaliwe yonke imithi leyi ukuthi isebenza ukwenzanjani lokuthi kumele isebenze njani.

Efamasi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo. Eminye iyabe isemagabheni, eminye isemabhokisini, kodwa yonke imithi leyi ihlala ivaliwe. Lokhu kuyenzelwa ukuvikela amagcikwane lengcekeza engangena emithini.

Emaphamacy kutholakala imithi etshiyeneyo ikhona imithi yokwelapha isifuba leyo kwelapha izisu imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi ngekwenzani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani

Emapharmacy kutholakala imithi eminenginengi etshiyeneyo. Imithi le iyathengiswa. Abathengisa epharmacy bakufundela ukusebenzela khonale . Kwenzelwa ukuthi banike abantu imithi eqondileyo.

Ifamasi yindawo lapha okutholakala khona imithi. Kuyabe kubhaliwe imithi etholakala khonapho. Imithi leyo iyabe isendaweni ehlanzekileyo njalo eqandelelayo. Imithi ayihlali endaweni etshisayo ngoba iyonakala.

Abantwana bahlatshwa amajekiseni esibhedlela. Abantwana laba baqala banikwe ukudla basuthe ngoba amajekiseni ayafuna abantu abadlileyo. Abazali bayakhunjuzwa njalo ukuthi abantwana bahlale behamba esibhedlela besiyathola ukuthontiselwa.

Ema phamarcy kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo lemitshina etshiyeneyo ikhona mitshina e pharmacy etholakalayo imitshina yokukhangela isisindo somuntu lemitshina yokukhangela ukutshisa komzimba umzimba komuntu.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyeneyo imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu angakanani lokhu kuyezelwa ukuthi abantu bangaliyezi iphutha lokutha imithi engalungelabona

Emafamasi kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo. Ikhona imithi ethengiswayo lamafutha abantwana akhona athengiswayo. Konke okuthengiswa efamasi kuyabe kubhaliwe ukuthi kusebenza njani njalo kuyabe kuhloliwe ukuthi kufanele kuthengiswe.

Ipharmacy yindawo lapho okutholakala khona imithi , kutholakala imithi etshiyeneyo njalo elapha izifo ezitshiyeneyo , epharmacy ukuhlala kuhlanzekile , kulabantu abasebenza khona abakufundeleyo ukusebenza khona

Ephamarcy kutholakala imithi etshiyeneyo. Ikhona eyabe esemabhokisini alithanga, Ikhona eyabe isemabhokisini abomvu ngokutshiyana ngokutshiyana. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi ngesebenzani .Njalo ihlala endaweni ehlanzekileyo.

Ipharmacy yindawo okuhlala khona imithi. Lapho okuthengiswa khona imithi etshiye tshiyeneyo oyabe uyibhalelwe esibhedlela .Kuhlala kuhlanzekile njalo yindawo ehlala iqandelela .Kuhlala kuqandelela ukwenzela ukuthi imithi lamaphilisi kungonakali .

Amaphilisi atholakala e"pharmacy " ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwenzani. Amanye ayabe esemabhokisini amhlophe amanye ayabe eyisibhakabhaka loba aluhlaza kodwa wonke ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwenzani.

I"pharmacy" yindawo lapho esithola khona imithi. Kulemithi etshiyeneyo, imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyani lokuthi iyenzwe ngani. Kuhlala kuhlanzekile njalo kuqandelela e"pharmacy".

Manengi amaphilisi atholakala efamasi amanye ayabe esemagabheni amanye esemabhokisini wonke ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani njalo asebenza ukwenzani ahlala evaliwe ukuze kungangeni ingcekeza

Efamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo ethengiswayo. Abantu abasebenza ukuthengisa imithi leyi ngabantu abakufundelayo ukuthengisa imithi balolwazi olupheleyo ngokwemithi ethengiswa efamasi.

E pharmacy kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo bakhona abasebenza e pharmacy abakufundelayo laba basebenza ukuchasisela izigulane ukuthi imithi abayithengileyo kumele bayisebenzise njani.

e Phamarcy sithola imithi eminenginengi etshiyeneyo isitholakala njalo lemithi yesintu khonangale e phamarcy kuhlala kuhlanzekile e phamarcy njalo kuqandelela ukwenzela ukuthi imithi ingonakali

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini bewufundisa ngokwemkhuhlane ekhona bayabhoda befundisa ngokwegcikwane le HIV ingculaza bafundise njalo ngokwemikhuhlane ethelelwana ngomoya efana labo flu.

Abezempilakahle babhoda befundisa abantu ngemikhuhlane ekhona. Babafundisa ukuthi kumele bezivikele njani emikhuhlaneni leyi lokuthi kumele benzenjani nxa sebezithole sebelayo imikhuhlane .

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo bafundisa indlela zokuzivikela emikhuhlaneni efana labomvukuzane labo ngculaza bayabuya njalo bafundise ukuthi nxa usulawo umkhuhlane kumele wenze njani.

Abezempikahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi ngemikhuhlane Ekhona ukuthi kufanele bezivikele njani lokuthi nxa sebelawo umkhuhlane bazibona benjani lokuthi nxa sebelawo kufanele belatshwe njani

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi ngokwemikhuhlane babhoda benceda bahle bahambe bethwele izinto zokukhangela itshukela ukutshisa komzimba lokugijima kwegazi.

Abezempila kahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi bayabe belamabhakane abhaliweyo ngokwemikhuhlane ethile eyabe ichasisa ukuthi uzulu azibalele azizwisisele bayabe behamba njalo benika njalo abantu amaphilisi

Abezempilakahle babhoda ebantwini befundisa imkhuhlane etshiyeneyo, bayabe behamba lemitshina yokukhangela isisindo sabantu. Bayabe fundisa abantu ngokwemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bengazivikela njani ukuthi bengayitholi.

Abezempilakahle babhoda befundisa abantu ngamikhuhlane etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi bayayenza kube lemidlalo ukuze abantu babuye. Nxa abantu sebebuyile sebebuya bebafundisa. Bebafundisa njalo ngapha beyenza imidlalo okwenzela ukuthi abantu bekuthakazelele.

Abezempilakahle bahamba emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bayabe befundisangemikhuhlane yemvukuzane ukuthi itholakala njani lokuthi umuntu angazivikela njani emkhuhlaneni ukuthi angayitholi.

Abazempilakahle bancedisa izakhamizi, bayahamba khonangale emakhaya bebize izakhamuzi bazifundise ngemikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kunceda kakhulu ngoba ezinye izakhumuzi azenelisi ukufinyelela esibhedlela.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ekhona bayafundiswa ngokuvikelwa kwayo lokuthi nxa sebelayo kumele benzeni bayafundiswa njalo ukuthi baziphathe njani nxa sebeyitholile imikhuhlane efana labo HIV.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo babhoda bethwele imitshina yabo yokuhlola ukugijima kwegazi eyokuhlola ukutshaya kwenhliziyo leyokuhlola ukutshisa komzimba.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa uzulu ngemkhuhlane ekhona. Bahamba bebafundisa ukuthi kumele bezivikele njani emkhuhlaneni ekhona. Babanika njalo izinto zokuzivikela nxa besiyemacansini ukwenzelukuthi bengatholi mikhuhlani.

Abezempilakahle babhoda emphakathini bencedisa umphakathi ngezidingo zabo. Bayabebehlola umphakathi igazi, bayabeluleka abathola belengculaza ukuthi baziphathe njani njalo ukuthi bazivikelile njani.

Abezempilakahle bahamba befundisa abantu ngemikhuhlane ekhona. Kuyamenyezelwa ukuthi ngelanga elithile kuzabe kufundiswa abazali babuye betshone befundiswa. Bayabe benikwa njalo lamaphilisi.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokumemetheka kwemikhuhlane etshiyeneyo. Bafundisa umphakathi ukuthi bazivikele ukuthatha kanye lokumemethekisa imikhuhlane bafundisa umphakathi ukuthi ugqoke ama masikhi ugeze lezandla ukwenzela ukuthi kungathelelwana imikhuhlane.

Abezempilakahle babhode emphakathini befundisa, ngomkhuhlane othelelwana emacansini igcikwane, bayabanika njalo izinto zokuthi bazivikele ngazo nxa besiya emacansini ukuvikela ukuthelelana komkhuhlane lowu.

Abezempilakahle bahamba befundisa umphakathi ngokwemikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuyanceda kakhulu emphakathini ngoba kuyenza umphakathi ubekwazi indlela okufanele uziphathe ngayo ukwenzela ukuthi uvikeleke emkhuhlaneni, lendlela okumele uziphathe ngayo nxa usuthole umkhuhlane.

Abezempilakahle babhoda befundisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bayebe bethwele imitshina yabo eminenginengi eyokwelapha. Bayabe belayo imitshina ocazimulayo ofakwa engalweni owokubona ukuthi igazi ligijima okungakanani.

Abezempilakahle bayathwala amathuluzi abo babhode emphakathini behambe besizanan umphakathi bayabe besizanan umphakathi ngokubanika amaphilisi ngokubahlaba ama injection lokubanika njalo izinto zokuzivikela nxa besiya emancansini.

Abezempilakahle babhoda emphakathini bencedisa umphakathi. Bahamba bethwele imitshina yabo yokuhlola igazi leyokuhlola ukutshisa komzimba lokhu kwenzelwa ukunceda umphakathi ikakhulu kulabo abangenelisi ukufinyelela esibhedlela

Abezempilakahle babhoda kuzulu bencedisa ngezidingo zabantu . Bahamba bethwele imitshina yabo yokuhlola igazi, imitshina yokuhlola ukugijima kwegazi emzimbeni. Lemitshina njalo ekhangela ukutshaya kwenhliziyo.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokugeza izandla lokuqakatheka kokugeza izandla. Lokhu benzela umphakathi abebkwazi ukuthi kumele ahlale ehlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle babhoda befundisa abantu ngokwe mikhuhlane ekhona bayaba gqugquzela ukuthi bazivikele ukuthi bangatholi imikhuhlane bayabafindisa njalo ukuthi nxa sebelemikhuhlane le bazibona njani baphinde babatshele indlela yokwelapha imikhuhlane yakhona.

Abezempilakahle bafundisa abantu ukuthi kumele baziphathe njani ukuze bengatholi imkhuhlane ethelelwana emacansini .Abezempilakahle bayanika abantu izinto zokuzivikela nxa besiya emacansini ukwenzela ukuthi bengathathi imkhuhlane .

Abezempilakahle bagqugquzela uzulu ukuthi azivikele nxa esiya emacansini ukwenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni etholakala emacansini. Abezempilakahle bayanika izinto zokuzivikela ezinjengama condom, zitholakala mahala lasezibhedlela.

Abezempilakahle bayafundisa omama abazithweleyo kakhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini njalo bayahlala behlolwa omama abazithweleyo ukuthi abalayo na imikhuhlane leyi ukwenzela ukuthi bengatheleli abantwana abangakazalwa.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngokwezitho zangasese ukuthi kumele beziphathe njani lemikhuhlane njalo ethelelwana emacansini . Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza umphakathi wazi .

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ethelelwana ngokuya emacansini Bayabafundisa njalo ukuthi kumele baphathe njani izitho zabo zangasese ukwenzela ukuthi bavikele imkhuhlane etholakala ngasese

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana ecansini bayabe bebhoda behamba betshela abantu ubungozi lokuthi itholakala njani imikhuhlane leyi lokuthi bengazivikela njani.

Abazempilakahle bayafindisa umphakathi ngokwe'mikhuhlane ethelelwana ecansini ,imikhuhlane ethelelwana ecansini iyalimaza kakhulu isitho ,iyayenza ukuthi umuntu wesifazane aswele inzalo nxa engalatshwanga.

Abezempilakahle bafundisa abakhulayo indlela yokuziphatha babafundisa njalo ngemikhuhlane etholakala ecansini babafundisa ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela njalo bayabanika izinto zokuzivikela nxa besiya emacansini.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane etholakala ocansini. Bayafundiswa indlela abangazivikela ngayo lendlela okumele baziphathe ngayo nxa sebethole le imkhuhlane lendlela zokwelapha imkhuhlane yakhona

Abezempilakahle bagqugquzela uzulu ukuthi azivikele nxa esiya emacansini ukuze avikele imikhuhlane ethelelwana emacansini. Bayafundisa njalo ukuthi izitho zabo kufanele baziphathe njani ukwenzela ukuthi bengahlali bethola imikhuhlane.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana ocansini babafundisa njalo indlela okumele bezivikele ngayo ukuthi bethole imikhuhlane le lokuthi kumele benzeni nxa sebeyitholile.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuthelelwana kwemikhuhlane yemacansini bayaxwayiswa kakhulu ukuthi abantu bazivikele nxa besiya emacansini ukwenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni etholakala emacansini.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana kwezemacansini ikhona imikhuhlane enjangobo mvukuzane yesibeletho umkhuhlane lo utholakala emacansini bayakhuthaza ukuthi abantu bezivikele nxa besiya emacansini

Abezempilakahle bafundisa uzulu ngokwezemkhuhlane yengculazi bayabiza uzulu wonke bebuye lemidlalo ejabulisayo efan lokugida lokhu bayabe sebekwenza kodwa ngapha kufundwa

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana emacansini. Babuya babafundise njalo ukuthi izitho zabo mangasese zigcinwa njani, bayabafundisa ukuthi zigezwa njani lokuthi kumele zihlale endaweni enjani.

kulemikhuhlane etshiyeneyo etholakala ecansini yikho abezempilakahle bayafundisa ukuthi baziphathe njani lokuthi bayavikela lobungozi bemikhuhlane etholakala ocansini.

Omama abazithweleyo bayagqugquzelwa ukuthi bahambe esibhedlela izusu zisalenyanga ezilutshwane ukwenzela ukuthi bayehlolwa imikhuhlane eminengi engabangelwa ukuthi abantwana becine sebegula.

Abantwana besikolo labo sebefundiswa ngemikhuhlane ethelelwana amacansini. Lokhi kwenzelwa ukuthi abantwana bayesabe bengajahi ukuya emacansini besesebancani kuyabavikela kakhulu.

Abezempilakahle bafundisa abantu ngemikhuhlane ethelelwana ocansini , imikhuhlane efana lemvukuzane efana lenculaza. Bayafundisa njalo ukuthi kumele bazivikele njani ukuthi bengatholi imikhuhlane leyi.

Kwezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi banathe amanzi, amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu ngoba engezelela igazi enza njalo ukuthi umuntu aphefumule kuhle lokuthi umzimba ungatshisi kakhulu

Abezempilakahle bayakhuthazwa kakhulu ukuthi abantu bayelule umzimba .Lokhu kwenza ukuthi umuntu angabanjwa yimikhuhlane eminengi .Umuntu ohlala eziyelula uyenza ukuthi umzimba wakhe ungabanjwa yimikhuhlane.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi benathe kakhulu amanzi ngoba amanzi asebenza umsebenzi omkhulu emzimbeni ayaphindezela igazi njalo ayenza ukuthi isikhumba somuntu sicazimule sibe sihle.

Abenze mpilakahle baququzela abantu ukuthi bahlale bezelula beyelula amathambo lukhu kuvikela ukuhlantshwa yizihlabo loba ukugulagula imikhuhlane etshiyeneyo ukuzelula kuyaqinisa amasotsha womzimba

Abezempilakahle bagqugquzela ukuthi abantu behlale bezelula lokhu kwenza ukuthi uphungule amafutha emzimbeni okuyiwona abangela imkhuhlane eminengi amafutha amanengi emzimbeni abangela ukugula

Abezempilakahle bagqugquzela uzulu ukuthi ayelule umzimba. Ikhona imithi esetshenziswayo nxa abadlali bamabhola sebelimele. Ikhona egcotshwayo eyokurabha izihlabo ikhona njalo enathwayo eyokuqeda ubuhlungu.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bezelula bayenze imidlalo. Nxa sebelimele emidlalweni ikhona imithi esebenza ukurabha. Umuntu engathi edlali ibhola awe alimale kumbe atsheke unyawo kukhona imithi esebenza ukwelapha.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bezelula imizimba. Ukwelula umzimba kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza ukuthi amasotsha omzimba ahlale ehlakaniphile njalo ungaphombubanjwa yimikhuhlane khuhlane.

Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukwelapha izigulani. Kukhona imitshina abayisebenzisayo nxa behlola omama abazithweleyo. Ikhona njalo eminye imitshina abayisebenzisayo nxa bethunga abantu abalimeleyo. Imitshina le ilusizo kakhulu esibhedlela.

Imithi yesintu itholakala egangeni ikhona njalo eyinye ezimilelayo emasimini. Umgugudu lentolwane yimithi yesintu eqakatheke kakhulu njalo esetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha iqolo.

Imithi yesintu iyelapha kakhulu, ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane. Umgugudu wona ulapha iqolo kanye lentolwane, isihaqa silapha inyongo.

Imithi yesintu ikhona ethathwayo ixhwathiswe ibekwe endlini exotsha imiyane. Ikhona njalo exhwathiswayo inathwe ukwelapha isi isisu isihaqa.

Kulezihlahlakazana ezinengi ezisetshenziswa ngabelaphi ukwelapha. Imithi yesintu isitholakala lasemafamasi abanaye bayayithatha imithi yesintu bayilungise kuhle bayifake emagabheni besebeyithengisa emafamasi.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni eminye iyatholakala emasini. Imithi le yelapha ikhona eyelapha isifuba, ikhona njalo eyelaapha amaqolo. Bakhona njalo abayaziyo imithi yokwelapha imvukuzane.

Imithi yesintu minengi njalo iyasebenza izinto ezitshiyeneyo. Ikhona eluhlaza ,ikhona ebomvu . Imithi le iyagigwa, eminye okusebenza impande eminye kusebenza amahlamvu ayo .

Kulemithi eminengi eyesintu esetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo, ikhona imithi esetshenziswa ukwelapha isisu. Ijinja ungayihlanganisa le onion ube subilisa kuyelapha isisu esibuhlungu.

Imithi yesiNtu itholakala egangeni ikhona njalo eminye etholakala emasimini loba ekhaya ilapha izifo ezitshiyeneyo amahlamvu omphane ungawabilisa uwanathe ayehlise ukutshisa komzimba.

Imithi yesintu imila loba ngaphi. Ikhona imithi yesintu emila phakathi laphakathi kwamatshe. Ikhona njalo eminye emila emasimini. Imithi le iyelapha kakhulu iqolo ,iyelapha futhi isifuba. Ikhona futhi eyelapha isisu esibuhlungu.

Imithi yesintu efana labo mgugudu, ivikane, isihaqa iyelapha kakhulu iqolo. Isihaqa kuyelapha amaxolo aso uyawagiga uwabilise ubesuwanatha.

Imithi yesithu iyatholakala egangeni. Eminye njalo bayayithola emasimini. Imithi leyi abanengi sebeyayigiga beyifake emabhodleleni bayithengise. Ikakhuku emadolobheni isithengiswa.

Minengi imithi yesintu elapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane, ikhona njalo eqinisa amaqolo enjengabo mgugudu, intolwane. Intolwane iyafakwa emahewini unathe.

Isikhona imithi yesintu esithengiswa bakhona abahamba beyegebha imithi yesintu egangeni babuye bayifake ezigubhini bayivale babhale ukuthi isebenzani , uthola imithi le isithengiswa ikakhulu emadolobheni.

Ikhona imithi yesintu eyelapha imikhuhlane ethelelwana ocansini, ikhona njalo eminye eyelapha izihlabo leqinisa amaqolo umgugudu yasebenza kakhulu ukuqinisa iqolo.

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ukulapha izifo ezifana labomvukuzane amahlamvu womphane ayafakwa emanzini ebilayo ubusunatha. Lokhu kwehlisa ukutshisa komzimba.

Kulemithi yesintu esebenza izinto ezitshiyeneyo kukhona isihaqa esilapha isisi kukhona njalo umgugudiu lentolwane lokho kusebenza ukuqinisa iqolo kuyafakwa emahewini loba ephorijini

Minengi imithi yesintu etholakala egangeni emjnye njalo itholakala emasimini, ikanti ke eminye iyazimilela ekhaya. Imithi yesintu eminengi iyalapha imikhuhlane efana labomvukuzane ikhona njalo eyelapha isilumo.

Imithi yesintu itshiye tshiyene njalo iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Eminye itholakala emasimini eminye itholakala egangeni kodwa yonke iyelapha abanye bathatha amaxolo abanye basenzisa impande abanye amahlamvu.

Minengi imithi yesintu etholakala egangeni. Eminye njalo imithi yesintu isitholakala ema Famasi. Abantu bayayilungisa imithi yesintu bayithengise. Kuyabe kubhaliwe ukuthi imithi leyo isebenza njani.

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Iminye imithi ifana lomgugudu, intolwane. Umgugudu lentolwane kufaka elambazini ubusisindla. Ngumuthi wokuqinisa iqolo.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni. Abanye njalo sebeyilungisa bayifake emagabheni abhaliweyo besebeyithengisa. I Aloe vera sikhona njalo ezitolo ethengiswayo eyogeza inwele.

Minengi imithi yesintu eyelapha iqolo ,umgugudu, intolwane kuyelapha , intolwane ungayifaka elambazini loba emahewini ubesunatha, lokhu ungakwenza okwamalanga amathathu.

Imithi yesintu etholakala egangeni ikhona njalo emila emasimini. Abanye njalo sebethatha ingatsha zemithi yesintu bahlanyele beyenzela ukuthi ibe khona ekhaya .Iyelapha kakhulu imikhuhlane enjengabo mvukuzane.

Kukhona imithi yesintu eyelapha isifuba. Ungathatha i lemoni uhlanganise le ginger le onyoni, ube usufaka emanzini abilayo, ube usufaka letshukela encane, lokho kuyayenza ukuthi isifuba sivuthwe masinyane.

Imithi yesintu efana labo aloe vera abantu sebeyithatha bayilungise, sithengiswa. Isikhona imithi esithengiswa emafamasi eyesintu. Ikhona njalo engathengiswayo etholaka egangeni.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu. Ukhona umuthi wesintu osebenza ukulapha imvukuzane . Umgugudu lentolwane uyakufaka elambazini kuyaqinisa iqolo. Kulusizo kakhulu imithi yesintu.

Minengi imithi yesintu eyelaphayo ivikani isihaqa , umgugudu intolwane eminye ngelapha amaqolo eminye ngelapha inyongo njenjesihaqa.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Ikhona njalo eminye esilinywa khathesi . Imithi le efana labo ginger labo lemon. Ungakuxhwathisa ukuhlanganise kuyelapha isisu kuyelapha njalo isifuba.

Imithi yesintu efana labo bhokola iyasebenza kakhulu ukwehlisa izinga letshukela emzimbeni umkhuhlane wetshukela ngomkhuhlane obuhlungu kakhulu ngoba ungathaba kakhulu loba ungazonda uyakwanisa ukutshona.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Eminye iyamila emasimini. Iyanceda kakhulu imithi yesintu efana labomgugudu labontolwane. Intolwane uyayifaka elambazini. Iyaqinisa kakhulu iqolo.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo, eminye itholakala egangeni, eminye itholakala emasimini loba ekhaya, isebenza ukwelapha izinto ezitshiyeneyo, kukhona esebenza ukwelapha imvukuzane.

Imithi yesintu enjengabo Aloe vera iyatholakala egangeni. Iyasetshenziswa ukwelapha inkukhu. Uyayisika. Uyifake emanzini, inkukhu zinathe. Iyelapha inkukhu kakhulu,

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Abanye basebenzisa impande, abanye amaxolo, abanye njalo amahlamvu. Amaxolo esihaqa ungawathatha uwagige uwafake emanzini uwanathe, ayanceda ukwelapha isisu , ayadiliza lenyongo.

Imithi yesintu minenginengi eyinye iyazimilela egangeni eyinye imila emasimini. Imithi le isebenza ukwelapha izinto ezinengi. Ikhona efakwa emanzini besekunathiswa izifuyo njenge aloe vera

Imithi yesintu itshiyene. Eminye kusebenza amahlamvu, eminye kusebenza amaxolo eminye njalo kusebenza impande. Iyelapha kakhulu isifuba imithi yesintu lamaxolo.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangelni ikhona njalo ezimilela emasimini, iyelapha kakhulu imikhuhlane enjengabomvukuzane lesifuba abanye njalo sebeyithengisa imithi yesintu ikakhulu emadolobheni.

Minengi imithi yesintu eyelaphayo kulevikani, kulomgugudu, isihaqa kulentolwane yonke imithi leyi iyelapha izifo ezinjenge mvukuzane.

minengi imithi yesintu etholakala egangeni eminye njalo itholakala emasimini imithi leyi ilapha izifo ezitshiyeneyo ikhona elapha amaqolo imithi efana labomgugudu labo ntolwane yiyo elapha kakhulu iqolo

Imithi yesintu iyelapha kakhulu imikhuhlane efana labomvukuzane, iyaqinisa njalo iqolo. Umgugudu lentolwane yimithi ejwayeleke kakhulu eyelapha iqolo. Intolwane yona uyayifaka elambazini kumbe emahewini.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni .Abelaphi bayahamba egangeni bayegebha imithi eminengi yakhona kugejwa impande beseziwonyiswa impande zakhona besezigigwa .Intolwane itholakala empandeni .Iyagigwa impande yakhona .

Ikhona imithi yesintu eyelapha isisu isihaqa, isihaqa uthatha amagxolo aso uwagigagige uwafake emanzini abilayo ubusuqwathisa okwesikhatshana esincane ube usubeka kuphole ma sokupholile ube usunatha kuyelapha isisu.

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu. Eminye etholakala egangeni, eminye etholakala emasimini. Imithi le eminye yayo uthola sebeyithengisa ema"pharmarcy ",iyabe isibhaliwe ukuthi ngesebenza ukwenzani.

Imithi yesintu iyatholakala. Eminye etholakala egangeni, eminye etholakala emasimini. Imithi le yelapha izifo ezitshiyeneyo. Yelapha izifo ezifana lemvukuzane, amaqolo kanye lezisu.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni abanye bayahamba bayeyithatha ngale egangen bebuye beyihlanyele emzini yabo imithi le eminengi iyasebenza abaye bayasika iAlovera bayifake emanzini benathise izifuyo

Minengi imithi yesintu etholakala egangeni njalo eyelapha izinto ezitshiyeneyo. Eminye iyelapha isihlabo. Umgugudu ,intolwane kufakwa ephorijini ,kuyelapha iqolo.

IMITHI YESINTU IYELAPHA KAKHULU ABANYE ODOKOTELA SEBETHATHA IMITHI YESINTUBAYILUNGISE BAYITHENGISE EMAFSAMASI BANYE NJALO ABAYITHENGISI, IMITHI EFANA LABO NTOLWANE LABOMGUGUDU IYATHOLAKALAITHENGISWA EMADOLOBHENI

Imithi yesintu eminengi sitholakala lasema pharmacy. Abantu sebethatha imithi yesintu bayilungise bayifake emagabheni bayithengise lokhu kwenzakala ikakhulu emadolobheni

Imithi yesintu itholakala egangeni eminye itholakala emasimini eminye njalo iyazimilela ekhaya imithi leyi isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ikhona eyokwelapha imvukuzani

imithi yesintu iyelapha kakhulu amahlamvu omphane ungawathatha uwaxhwathise okwesikhathi eside ubusuwayekela aphole ubusunatha amahlamvu ephane ayelapha ayehlisa ukugijima kwegazi abayithi yi BP